Wa bi kangkurang, kangkurang la gis mo taxaw ni kangkurang, fangbondi, fangbondi, kangkurang yu nyu wuye fangbondi, lo la gis mingi taxawni

Otto la gis, Otto bu wèèx , muñci pegga yon bi .